Gana vootibu shee n bɔŋo bi vootiri mi paɣa mi n pili vootibu maa o vootiya naayi ka yɛn zaŋ bini maa chaŋ ti niŋ adaka maa puuni bin zaŋdi gbaŋ maa pari sheli polo vootiri maa nyɛla bin piɛlli.

Nachimbi mini paɣasara n laɣim be duu nachimba maa nyela ninvuɣu pinaanu ka paɣasara maa nye bɛ niribaata bɛ gbubila mashini nachimba maa shɛb gbala tiŋa ka shɛb za zuɣu saa ka shɛb ye liiga piɛla ka shɛb ye liiga ʒehi.

Paɣaba n laɣim ʒɛya lihiri bin shaɣu ni boli bin shaɣu maa ti ka di dagbanli silmiinsi ni boli bin shaɣu sola la bi ku yarigi li mi zali ka paɣaba maa laɣim ʒɛya lihiri paɣaba maa nyɛla paɣaba anahi bi shaba yɛla liiga ʒiɛhi.

Bipuhiŋsaayi n chaŋ kuliga bɛ chaŋ kuligu maa ka kun na ka tuhi nachimbaayi soli nachimbaayi maa so yela liiga piɛlli ka so jinjam jinjam maa shee a nye di naba ni ni bari shɛm ka so ye liiga ʒee ka pili zipili piɛlli.

Niribi n go n chaŋ moɣuni n tɛha bɛ chanila tingban shɛli ka chani ka di tina wumba ka bɛ yarigi bɛ nɛma zali ka ʒiya vuhira bin yarigi bɛ nɛma maa bɛ zaŋ difiɛya pampa di zuɣu ka di naɣigbana nye zaɣsabila sabila ka zaŋ yuri yuri maa shɛŋa nahangban nyela zaɣpiɛla.

Dundoŋ titali shɛli n zaya ka bi sabi di zuɣu saa maa ni tamali ɛɛpod. ka niribi gbubi bɛ baaginima chani tiŋ kperi ni maa ni shɛbi gbubila baaginima ka lan kpabi shɛŋa bi yaangi zuɣu bɛ liiganim nahingban nye zaɣsabila.

Dabbaayi mini paɣa n zaya bin zaya maa bɛ zaŋla kompiita dibaayi zali bɛ tooni kompiitanim maa shɛli nyela laptop ka shɛli nye deksitop paɣa maa yela liiga sabinli ka dabbi maa so ye liiga ʒee ka so ye liiga sabinli.

Doo mini o paɣa chaŋ o baaba puhibu o yiŋa bi ni chaŋ maa o baaba maa bɛni o baaba yela liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka doo maa yɛ liiga piɛlli ka so jinjam vakahili ka paɣa maa yɛ liiga piɛlli ka gbubi o bia maa o nuuni.

M ma paɣa nyaanga n bɛ du duhigu puuni n kpahiri charigu o chariga maa a yi bindirigu maa nin ni a baŋ ni di n chani pam o yuusiri bin shɛɣu duɣiri maa nyɛla silmiinsi ni boli bin shɛɣu gaasi la gaasi maa nahangbana nyɛla zaɣa sabinli ka m MA paɣa nyaanga maa yɛ liiga dozim.

Paɣa n ʒiya kɔhari nɛma ka bihi pe n gili o nyaaŋa o nɛma maa puuni nanzuu bɛni ka alibarisa bɛni ka yalim bɛni ka shɛbi gba mi ʒenʒe nɛma be o nyaaŋa bɛ kuli ʒemi zaya ka lara.